Omongikazi bagqoka izigqoko ezifanayo ezilombala oyisibhakabhaka bahlola abantu amazinyo owesilisa ukhamisile ngoba amazinyo akhe ebuhlungu kakhulu

Owesilisa uhlatshwa ijekiseni ngumongikazi umhlaba ingalo umongikazi ugqoke amakilavisi ezandleni wagqoka lesikipa sakhe esimhlophe nke ngemva kwakhe kwama udokotela laye ogqoke ezimhlophe.

Omongikazi bejwayele ukulaphana kwezinye isikhathi. Ikakhulu nxa omunye wabo engezwa kuhle. Ngomama abalemzimba abawondlekileyo. Omunye wangkhona ugqoke iyunifomu emhlophe nke!

Owesifazana ophethe usana lwakhe bayaluhlaba ijekiseni ngumongikazi abantwana abancinyane abajwayelanga ukuthanda ukuhlatshwa ngoba bengazi lutho.

Abasebenza ngokubulala izibungu ezingadini loba ezihlahleni bahlala begqoke impahla ezimhlophe nke ezivala inyawo, ikhanda kanye lobuso.

Umongikazi ugqoke izigqoko zakhe ezinhle kakhulu owaziphiwa nguhulumende eqeda kuqeqetsha ikhasi lakhe lokuba ngumongikazi. Ugqoke amakilavisi ezandleni .

Amabhakane amanengi ayabe efanekiswe abantwana loba omama kanye lobaba. Lokhu kwenza ukuthi umlayezo uhambe ngokuphangisa ebantwini.

Umongikazi ugqoke izigqoko zakhe ezilombala oyisibhakabhaka ukhangelise phezulu owesilisa umkhangela amazinyo ukuthi abole okunganani.

Amanzi ayimpilo kuqakathekile ukuthi ukuhlala umuntu elamanzi ukuze ageze izandla nxa efuna ukudla loba ephuma esambuzini yikho ukuthi angahlaselwa yimikhuhlane.

Umongikazi ugqoke iyembe yakhe emhlophe nke, wagqoka lokunye phezulu okunje ngebhibhi ukhanya ehlola owesifazane igazi lokuthi amafutha akhe anganani emzimbeni.

Abezempilakahle abathanda ukugujima nxa umuntu esegula loba esequlekile. Bahlala begqoke izigqoko zabo ezibavikelayo emkhuhlaneni bayagqoka amagilavisi bephinde bagqoke lezinye ingowane ekhanda ezivala ubuso .

Umntwana ohambe esibhedlela lomama wakhe umongikazi ugqoke iyembe elombala wesibhakabhaka kanye lesiketi esihambelana leyembe uyahlaba ingalo umntwana

Umntwana wesikolweni ugqoke isiketi sakhe sokufunda, isikethi sakhe silombala ofanana legabha lalapha akha khona amanzi igabha lakhe elikhulu elimi phambi kwakhe.

Owesifazana ohambe ukuyavakatshela umongikazi. Umongikazi ugqoke izigqoko zakhe ezimhlophe ezomsebenzi ubambe umntwana ufuna ukumthontisela.

Imithi yesintu yejayele ukutholakala egangeni. Omama balezinsuku sebathanda imali bayahamba bayegeca bayomise beqeda khonapho besebethengisa abayifunayo.

Abezempilakahle bayathanda ukwenza imikhankaso ngokubana abantu kumele baphile njani ukuze insuku zabo zande emhlabeni. Bayathanda lokukhangela amazinyo ngoba umkhuhlane lo yiwo osugcwele umhlaba wonke.

Abantwana abanengi abakhula bengahlali labomama babo ngoba bezintandane bajwayele ukuhlukunyezwa emakhaya kuqakathekile ukuthi umntwana athwale amanzi ahambelana lomzimba wakhe.

Owesilisa ubaba mude umnyama khaca umile phakathi kwabomama uyabafundisa ukuthi umntwana kumele aphile njani ikakhulu usane olusanda kuzalwa.

Inengi labantu abavela emazweni amnyama bayakuthanda ukuboleka izinto loba ukuphiwa bedonda ukuvukela ukuyadinga imisebenzi. Bayabe behlezi bemelele ukuthi baphiwe indumba ezivela petsheya.

Umntwana omncinyane oleminyaka engaphansi kwetshumi uthwele isigubhu ekhanda ,lokhu kutshengisa ukuthi ikusasa lakhe liqhakazile ngoba kala buvila.

Amanzi ayimpilo njalo kuqakathekile umuntu ahlale lapho okulamanzi khona. amanzi ayenza kungabi kwengcekeza endaweni njalo imikhuhlane iba mhlutshwane nxa kulamanzi

Abezempilakahle abakhangela ngezimkhuhlane yengqondo bajayele ukuhamba ngamabhasi loba imota ezinkulu ezinjengamaloli . Imota zangkhona ziyabe zilesakhiwo esinjengendlu, ukwenzela ukuthi bekwanise ukubopha oyabe esebulawa ngumkhuhlane wengqondo.

Abantu abanengi bayathanda ukufunda. Lokhu kwenza ukuthi behlale bekhaliphile. Abagula imikhuhlane yengqondo, basuka bengazwisisi, ngoba bona, bayabe bengaluboni uncedo lwakhona.

Umama oyedwa uhlezi phezu kwesitulo esiyakhiwe ngesigodo uzihlalele ngemva kwakhe kulesiduli kanye lefasitela livuliwe lelo fasitela.

Abantu abanengi bayathanda ukuhambela phezulu nxa kukhulunywa ngento zezibhedlela. Abantu bengadideka kakhulu basuke babelomkhuhlane owengqondo. Lokhu kwenza umphakathi udideke kakhulu.

Emikhankasweni eminengi kujayele ukufakwa imifanekiso, leyo mifanekiso iyabe ibhalwe izinto ezinengi ezitshengisa ukuthi ilizwe elinje litholakala ngaphi kwendawo kanye lobulutshwane balo ukuthi kimi kanjani.

umama uqhiyile ekhanda waphinda wafaka ilenjana ebusweni elivikela imithi loba elivikela imkhuhlane ehamba ngo moya usana lwakhe luyakhala ngoba elukutule lwakhangela phezulu

Ezibhedlela abantu nxa begula kunengi abakufundiswayo ngumongikazi loba ngudokotela. Abesilisa bahlezi emibhedeni yezigulane, udokotela yena umile phakathi kwabo.

Abezempilakahle bejwayele ukufaka amashade alapho abantu okumele bephumule khona. Lokhu kwenza ogulayo engakhathazeki ukuthola indawo yomthunzi ngasosonke isikhathi.

Abezempilakahle bajayele ukufaka amabhakani bayawapenda lawo mabhakani ngombala oyisibhakabhaka, ukuze ohambayo loba obonayo abone ukuthi isibhedlela loba ikilinika ingakuphi kwendawo.

izalukazi ezintathu zihlezi zidanungile ngoba zithwele amaphepha abantu abamnyama abangabantu abadala abathandi izinto ezilesikolo phakathi ngoba abazange bathola ithuba lokufunda

Abasebenzi abasebenzela abezempilakahle, bahlala begqoke izigqoko zabo ezilombala oyisibhakabhaka. Ababili abesilisa bamile njalo bayahleka. Omunye wabo ugqoke amangilazi.

Owesifazana ohlezi ebhentshini labantwana bakhe uyabakhangela ukuthi badlala kahle abantwana, abalimali yini. Kuqakathekile ukuthi nxa umuntu engumzali abelonanzelelo ebantwaneni ngasosonke isikhathi

Izibhedlela ezinengi zihlala zibekwe u tshani obuluhlaza tshoko okuthiwa yi loni bayabe besenzela ukuthi abantu behlale khonapho badinge umoya oqandelelayo

Ezikolo zabezempilakahle kuyejwayele ukuba lezinto ezinengi ezehlukeneyo ezifundisa omongikazi ukuthi amazinyo akhitshwa njani kumbe labo okumele bahambe bayehlizwa ukuthi bahlinzwa njani.

Abazempilakahle abayabe befundela ukuba ngoMongikazi lobaDokotela loba labana abathwala abantu abaqulekileyo nxa besezifundweni zabo bayaphiwa udoli okuyabe kumele befananise lawo okungani ngumuntu, nxa kumele bemvuthele kakhulu ukuze kukhanye ukuthi into ayifundelayo uyayizwisisa na.

Umongikazi kanyem labanye bakhe ugqoke izigqoko ezilombala oyisibhakabhaka. Uyabhala phansi. Ezandleni, ugqoke amagilavidi, amhlophe nke!

Iphetshana lesibhedlela liyabe limhlophe nke liyabe lilemfundiso enengi eyabe ibhaliwe khonapho umlayezo oqakathekileyo bawubhala ngombala oyabe uyisibhakabhaka.

Abezempilakahle abasebenza ngamakhompuyutha, bathanda ukuhlala belolwazi ngaso sonke isikhathi. Owesifazana ogqoke ibhatshi elimhlophe, waphinda wafaka imasikhi ebusweni bakhe.

Abantwana abancane abalezi insuku bahlakaniphile njalo bayapasa esikolweni bengaqeda izifundo zabo bajayele ukugijimisa iphupho lokuba ngodokotela

Abezempilakahle benza umkhankaso wokubana betshumayele ilizwi labo labezempilakahle. Ngemuva kwabo kukhona ibhakani elilombala oyisibhakabhaka.

Abemkhankaso bajeyele ukubhala izinto ezinengi ezinjengama bhuku loba amaphepha lapho abantu ababala khona ukuze babekwazi ukubana umkhuhlane osegudwini yiwuphi.

Abezempilahle kunengi abakubhalayo ngokuqeqetsha kokufunda ezempilo. Bayabe bethakazelela umhlaba wonke jikelele ukuze abantu bonke baphile.

kulomdlavuzo oke wahlahlela abantu okuthiwa yi corona lowo mdlavuzo waqeda isizwe esinengi abantu kuqaketehekile ukuthi bawuvikele ngaso sonke isikhathi

Umama uthandele ilembu elilembala etshiye tshiyeneyo lilombala oluhlaza tshoko liphinde litshengisele omunye umbala omhlophe, abanye bahlezi phansi baphethe amagwaliba alombala olithanga.

Ezibhedlela ezinengi akusavamanga ukubhadaliswa ngemali esikubiza ngesilungu sithi yi cash. Kodwa umuntu uyakwanisa ukuhamba le card lakhe afike asike abesebhadala ngalo.

Abezempilakahle bajayele ukuhamba bethwele amagwaliba loba amatshathi ayiwo abawasebenzisa ukuthi bechasisele abantu ngezinto abayabe bezifundisa ikakhulu ezempilakahle.

Ezibheldlela kulezi nsuku sebejwayele ukufaka ithala phakathi ukuze imota ezibisa abantu abagulayo zingene kuhle zihlelekile zifike zifole kahle.

Ezibhedlela ezinengi kwejayele ukufakwa izitina eziyabe zimhlophe zinxibaniswe lombala omnyama tshu ukuze kubekuhle.

Omongikazi abanengi bagqoka izigqoko zabo ezinhle, ezilombala oyisibhakabhaka. Akufuzanga umuntu ahambe egqoke izigqoko zakhe zangekhaya nxa esiya emsebenzini.

Emikhankasweni eminengi odokotela labomongikazi bejwayele ukubhala umlayezo wabo phakathi kwesaka abazahamba belithwele bayabe begqoke izikipha ezifananayo ngaso sonke isikhathi.

Izibhedlela ezinengi zijayele ukuba lesakhiwo esinde kakhulu. Ungafika esangweni lakhona kuyabe kulebhakane eliyabe lipendiwe ngombala oyisibhakabhaka, eliyabe lifakwe amabala okwamukela izivakatshi.

Abezempilakahle loba abemakiliniki kanye lezibhedlela bajwayele ukuthi ngaphandle kweguma labo befake ibhakane eliyilo elilayela abantu nxa bethutsha ukuze babone ukuthi kumele bangene ngaphi.

Amadoda amile, udokotela umi phakathi kwabo kodwa yena ugqoke ibhatshi elimhlophe elibomisa ukuthi yena ngoweze mpilakahle.

Ulwazi mayelana ngemithi yesintu solumemetheka sekulengwalo ezifundisa mayelana ngemithi yesintu lokhu kuyanceda kakhulu.

Abantu abanengi bayagula ezibhedlela, uthola umuntu esecakile angani waginya iwayila etshisayo, lokhu kwenza ukuthi abantu besabe ukuthola umkhuhlane wenculaza.

izibhedlela ezinengi kwandise ukufakwa izitina phansi eziyabe zigandelwe lezimota zifika zinyathela phezulu lokhu kwenza ukuthi kungabi lenhlabathi etholakalayo

Emakhemisi amanengi bejwayele ukusebenzisa umbala oluhlaza tshoko ukubhala amabala abo. Lokhu bakwenza ngoba bayazi ukuthi imvelo yiyo ebusayo emazweni wonke.

Abantu abanengi abadala bejwayele ukubulawa liqolo. Lokhu kubangelwa yikubana bayasebenza kakhulu kuqakathekile ukuthi umuntu ayedinga isihlahla somganu loba intolwane anathe.

Owesifazane ubambe indololwane. Isandla sakhe siyabonakala ukuba sikhumukile njalo siyafutha. Sokufuze avakatshele abezempilakahle loba odokotela.

Umuntu ma esekhulelwe kumbe esezithwele owesifazana uyahamba esibhedlele eyebona odokotela bafike bamukhangele ngumabona kude ukuthi umntwana uhlezi kuhle na esiswini.

Umongikazi wesifazana ufake inwele ezinde wazibopha zisiya emuva, ugqoke isigqoko sakhe somsebenzi esimhlophe nke ,esilesidindo esilombala oyisibhakabhaka.

Imitshina eminengi esebenza ezibhedlela yehlukene eminye isebenza ngogetsi eminye iyasebenza njalo ingela getsi. Ungawuzwa umtshina usukhala uthi nti nti kutsho ukuthi umuntu usegula okusezingeni eliphezulu.

Umntwana omncinyane ufakwe emtshineni bamkhangela amehlo bafuna ukubona ukuthi engabe elenkinga yamehlo na loba amehlo akhe aseluphele.

Imitshina yezibhedlela eyandise ukufakwa amabala loba inombolo ezitshengisa ukuthi omuntu ugula okunganani. Lokhu kuqakathekile ukuze bebekwazi nxa sekumele begijime.

Owesifazana okhanya engumuntu omdala ubonakala elimele unyawo loba eqhuzukile emlenzeni. Kuba buhlungu nxa umuntu seluphele ngoba amathambo ayabe esegugile.

Umongikazi loba udokotela ugqoke ibhatshi elimhlophe nke, ogulayo laye ugqoke iyembe omhlophe, uthwele umtshina osetshenziswa ukukhangela ukuthi umuntu engabe elohlupho lwegazi na loba olwamathumbu.

Owesilisa ugqoke iyembe elombala oyisikotshi. Iyembe leyo iyabe i-ayiniwe ngoba umuntu nxa esiya emsebenzini kufuze ahambe ebukeka, hatshi ukuthi ehambe engcolile.

Umuntu olenzipho akufuzanga azinwaye kakhulu nxa elunywa, lokhu kuyenza ukuba abe madabudabu eqolo njalo umuthi wokuthi agcobe khonapho uyabe ungekho.

Ezibhedlela kuningi okwenzakalayo. Kulezinsuku wonke umuntu usesebenzisa icomputer ikakhulu odokotela ngoba bayabe bekhangela imbambo zabantu.

Abantu nxa behamba ezibhedlela loba emalabholetholi bayathola izinto ezinengi ezihlukahlukeneyo ezinye zangkhona kumbe ezinengi zangkhona ziyabezi zilitshela.

Abafundi abahlala ezikolweni ikakhulu ababeyenza okwama laboratory bejwayele ukuphiwa izigqoko ezilombala oyisibhakabhaka ukwenzela ukuthi imithi eminengi ingabangeni ezikhumbeni zabo.

Umongikazi ugqoke ibhatshi lakhe elimhophe nke. Ufake umuntu emtshineni. Ufuna ukumkhangela ukubana ubulawa yikuyini. Owesifazana osengumama uhlezi ubophe uphondo ekhanda waphinda wagqoka amangilazi emehlweni.

Zinengi izinto ezisetshenziswayo ezibhedlela ezinjengamagabha, amabhakede, izimbodlela amalembu. Konke lokhu kungasetshenziswa kuyafuze kulahlwe lapho okufakwa khona izibi esithi yibhimu.

Amagabha amanengi ahlala elemichamo ezibhedlela. Lokhu kuyabe kusenzelwa ukukhangela imikhuhlane ehlukeneyo. Kulezinsuku imikhuhlane enjengabo siki loba abantu abazithweleyo kukhanya ngalawo magabha

Abesifazane kulezi insuku abasathwalinzima ngokubona ukubana bakhulelwe na noma cha. Bavele baqonde emakhemisi beyethenga okuyinto okokufaka umchemo, yikho okuzatshengisa impumela

Amagalani ezibhedlela loba emalaboratory ajayele ukufaka amanzi, lawa manzi akufuzanga umuntu ewanathe ngoba isikhathi esinengi amanzi lawa ayakwanisa ukuba efakwe umuthi.

Ezibhedlela loba emalaboratory indawo yakhona iyalungiswa ibengani ngumkulu. Ngoba lapho kuyabe kuphekwa izinto ezehlukeneyo, ezokulapha abantu ezinye ngezokusebenzisa ezikolweni.

Ogulayo ugqoke impahla zakhe eziwatshiweyo, ezihlanzekileyo ezisezingeni eliphezulu. Uhlanzekile ubaba ugezekile muhle uyahlabusa.

Inengi labantu nxa lihamba esibhedlela ukuya khangelwa amathambo abo bejwayele ukubahambisa ema labhorithori lapho abayafika bebona khona ukuthi umuntu uqamukile yini noma cha.

Imitshina eminengi yezibhedlela yejwayele ukusebenza ngogetsi. Kufanele ifakwe lapho okulogetsi khona ngaso sonke isikhathi. Nxa amagetsi engahamba kwejwayele ukulayitha amasola.

Abesilisa bejwayele ukugqoka amabhulugwa amnyama .Kulezi insuku sebethanda ukugqoka amabhulugwa abambayo. Kucina kungasakhanyi ukuthi ngowesifazane kumbe owesilisa

Udokotela ugqoke isigqoko esiluhlaza tshoko, waphinda wafaka ibhatshi elimhlophe nke, ukhanya ebuka lowo ogulayo embonisa ukuthi bengenza njani ngesifo sakhe.

Imitshina eminengi eyenziwa phetsheya kwelizwe ibuya ihamba ngendizamtshina. Lokhu kuyabe kusenzelwa ukuthi ingafi endleleni ngoba abanikazi abakwanisa ukuyilungisa ngabelungu.

ngesilungu bakubiza ukuthi yi laboratory lapho okufakwa khona ingane eyabe izelwe isikhathi singakakwani lokhu kwenza ukuthi lanxa ezabhubha kodwa umntwana ecine ephepha

Imithi eminengi ikakhulu eyokusebenzisa ukuthontisela amehlo ijwayele ukufakwa ezigubhini ezimfitshane njalo ezincane lokhu kwenzelwa ukuthi nxa umuntu ethontisela ilihlo engalikhuthi.

Umuntu wesifazana engakhulelwa lezinsuku kabasazihluphi kuhamba esibhedlela uyenelisa ukuthenga okulilenjana loba okuyinto okunjengo siba lokubhala okutshengisa ukuthi uzithwele

Owesifazana ovakatshele abezempilakahle ,uthwele umntwana wakhe ogqeke izigqoko ezimhlophe .Bayamfundisa ngokubana umntwana kumele amphathe njani ,njalo kuqakatheke njani ukuhlabisa umntwana ngaso sonke isikhathi.

Abesifazana bahlezi esibhedlela balinde omongikazi. Ezikhathini ezinengi ikakhulu lapha okulatshwa khona abantwana omongikazi bayazithathela isikhathi sabo bephuz' ukubalapha ngoba besithi omama bazala kakhulu.

Ezibhedlela ezinengi lapho okulindela khona omama kwejayele ukuhlanzeka. Kuyabe kulebhakane eliyabe libhalwe ngombala oyisibhakabhaka elitshengisa ukubana lapha yikho okubelethela khona omama.

Owesifazana ukhiphe ingalo phandle, ngoba ufuna ukuhlatshwa ijekiseni. Umongikazi laye ugqoke impahla zakhe ezimhlophe nke, wafaka ilenjana ebusweni, waphinda wagqoka lamagilavisi ezandleni.

Izitulo zezibhedlela ziyakwanisa ukutshibilika zikhangele le ziphinde zikhangele le, ikakhulu emuntwini oyabe ekhitshwa amazinyo uyabe ehlaliswe khonapho.

Ezibhedlela kunengi okusebenzayo. Imitshina iyabe ifakwa egetsini, eminye ngeyabe isebenza nje ingela getsi. Izinto eziyabe zinjenge zikali zijayele ukuba lombala omhlophe nke.

Imitshina yabezempilakahle isebenza izinto ezehlukeneyo. Eminye iyabe ilama computer ngaphakathi, eminye njalo iyab' isebenza ukuthi ikhangele abantu ingalo, amehlo, intamo, konke nje okutholakala

Imitshina eminengi yezibhedlela isebenza izinto ezehlukeneyo. Eminye ngeyokufaka amaphepha ukuthi aphume esebhalekile esikubiza ngesilungu sithi yikufothokhopha.

Amazinyo nxa engaxutshwanga ayanuka phu. Umuntu kufuze axubhe ngemuthi oyabe ulamalahle loba esebenzise ikholugethi eyiyo eqinisa amazinyo.

Abantu abasebenza ezibhedlela ikakhulu abaphekayo, balokuyimota kwabo okuncane abakusebenzisayo okuyabe kufuqwa ngulowo mapheka. Kulamavili amane akuncedisayo.

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela yehlukehlukene. Eminye ngeyokukhangelamehlo, eminye ngeyokukhangela indlebe, eminye ngeyokuhlola ubuchopho eminye ngeyokuhlola amaphaphu, eminye ngeyokuhlola inhliziyo.

Izicathulo ezinengi ezithengiswa ezibhedlela loba eziphiwa abantu abaqamukileyo zejayele ukudura lokhu kubangelwa yikuthi zithengwa phetsheya kwelizwe.

Imibheda yezibhedlela ikakhulu eyokufaka abantwana abazelweyo iyabe ilama vili ukwenzela ukuthi nxa sebesusa umntwana bemuhambisa kwenye indawo bengamuphakamisi kodwa bemufuqe.

Ezibhedlela balezigelo ezisebenza into ezinengi. Izigelo lezo zitshiyene, ezinye ngezokuhlinza omama ababelethayo ezinye ngezokuhlinza obaba abasokwayo.

Zinengi izinto ezisetshenziswa esibhedlela. Ezinye zilombala oluhlaza tshoko, ezinye zilombala olithanga kanye ezinye zilombala owezibhakabhaka. Zonke lezo zinto ziyakwanisa ukube zisebenza into eyinye kuphela.

Izigujana loba amagabha amakhulu endaweni ezinengi ajwayele ukulahlelwa izibi. Lokhu kwenza ukuthi abezempilakahle bengahlangani lengcekeza enengi ngaso sonke isikhathi.

Kunengi okusetshenziswayo ezibhedlela okunjengemitshina, okunye kuyabe kuzinsimbi zokusebenza izinto ezinengi nxa beselapha abantu. Lokhu kwenza bagulayo baphangise ukuphola.

Ezibhedlela kulezinsuku kulezitulo esilamavili ezincedisa omama ababelethileyo. Lezo zitulo ziyabe zimnyama tshu zisenelisa ukufuqwa ukuthi umuntu engathwali nzima ngokuhamba loba ukutotoba.

Imitshina esebenza esibhedlela minengi kakhulu, eminye isebenza ngogesi eminye iyasebenza injalo ingela gesi. Phezu kwetafula ukhona omunye osebenza ukubhokoza izinto olesibambo esiluhlaza tshoko.

Ezibhedlela kunengi abakusebenzisayo, balemitshina esebenza ngogesi. Ezinye izinto azandisanga ukuba yimitshina kodwa ziyabe ziyizinto ezinjema lembu loba amabhandeji.

Ezibhedlela kunengi okusetshenziswayo. Kukhona amagwaliba asetshenziswayo, kukhona amalembu asetshenziswayo amhlophe loba alombala oyisibhakabhaka ejwayele ukusetshenziswa ebantwini abayabe belezilonda.

Imitshina eminengi esebenza ezibhedlela kwejwayeleke ukuba lemisebenzi ehlukahlukeneyo. Eminye iyabe ingeyo kuqandisa imithi. Eminye iyabe ingeyo kukhudumalisa.

Kuqakathekile ukuthi umuntu ageze amazinyo nsukuzonke awakhuhle ngelahle loba ngomlotha. Abahlala emakhaya bajayele ukusebenzisa isihlahla okuthiwa ngumtshekisane ukuze amazinyo ehlale emhlophe nke.

Izigelo ezinengi ezibhedlela zisebenza izinto ezehlukeneyo ikakhulu ezokubelethisa zehlukene lezokugela amakhanda lokhu kusetshenziswa ngudokotela yedwa kuphela zwi.

Imitshina eminengi ezibhedlela isebenza izinto ezehlukeneyo. Eminye iyabe ihlanganiswe lamacomputer, eminye njalo iyabe ikhupha umoya oqandayo. Yonke limitshina ijayele ukufaka amavili.

Imitshina eminengi ezibhedlela ejayele ukuthengwa ngabantu abamhlophe. Ilungiswa phetsheya kwelizwe. Besebethumela abantu abamnyama bebafundisa ukubana kufuze besebenzise njani.

Imitshina eminengi esetshenziswa ezibhedlela loba esetshenziswa ngabezempilakahle .Ilungiswa ngamakhiwa ijayele ukudula leyo mtshina ngoba ebantwini abamnyama ayitholakali njalo asikwanisi ukuyikhanda

Izitulo loba amaplema alungiswa ngabelungu besenzela abantwana lokho kuyenza kubelula ukuhamba lomntwana umango omude.

Izintanjana ezinengi zitholakala ezibhedlela, lezo zintanjana ziyabe zilungiswe ngoqwephetshe abavela phetsheya. Bayalungisa besebethumela ke ngapha ebantwini abamnyama.

Izitulo ezinengi ezibhedlela ziyabe zisetshenziswa ukuthi abantu abagulayo ikakhulu abalohlupho lwamazinyo balale bakhangele phezulu.

Insimbi ezinengi zisebenza imisebenzi ehlukeneyo. Eminye iyavuma ukuthi umuntu agade phezu kwayo efuna ukulalamela olunye uluthu loba achaye loba yini ayabe efuna iwome.

Imitshina eminengi etholakala ezibhedlela iyabe ilungiswe ngabelungu belele njalo into abazisebenzisayo ikakhulu ekuhambiseleni izigulane ukudla ziyabe zilamavili.

Izibhedlela ezinengi ikakhulu emaphandleni kujayele ukuba locingo lapho abafaka khona izinto ezinengi ezinjengemibheda eyabe iqamukile loba izinsimbi nsimbi.

Imitshina eminengi esebenza ezibhedlela yandise ukuba lamaviri lokhu kwenza ukuthi osebenzisayo angaphakamisi ngezandla zakhe kodwa enelise ukuthi awudonse awuhambise lapho abawufuna khona.

Izinsimbi ezisebenza ezibhedlela zinengi. Ezinye zakhona zisebenza ngogetsi ezinye ziyasebenza zingelaye ugetsi. Esikhathini esinengi zijeyele ukufakwa amavili.

Imitshina eminengi uyakwanisa ukuhlanza amaphepha ,lokhu kwenziwa yimitshina eyabe yalungiselwa ukuthi isetshenziswe ngodokotela ukwenzela ukuthi incede odokotela ivela phetsheya leyomtshina ngasosonke iskhathi.

Imitshina eminengi esebenza esibhedlela iyehlukene , eminye isebenza ingelawo ugesi , eminye kuyabe kufanele ifakwe kugesi , leyomitshina isebenza izinto ezinengi njalo iqakathekile

Insimbi ezinengi ezisetshenziswa ezibhedlela ziqala zifakwa wmanzini abilayo ukuze kubulawe amajemusi ayabe etholakala khonapho.

Imitshina eminengi yezibhedlela loba lapho okusebenza khona abezempilakahle ithengiswa ngaphetsheya. Yandiswe ukulungiswa ngabelungu ngoba yibo bodwa abalolwazi olunengi.

Izinto ezinengi ezisetshenziswa ezibhedlela zitholakala ebalungwini. Ziyabiza inani lazo liyabe likhuphukile ngoba ebantwini abamnyama azitholakali.

Imitshina eminengi esetshenziswa ezibhedlela loba ezikolweni loba befundisa abantwana enziwa phetsheya emazweni amakhulu anjengabo America yikho lapho okwenziwa khona.

Izinto ezisetshenziswa esibhedlela zinengi kakhulu nxa umuntu efundela ukuba ngumongikazi loba ukuba ngudokotela bayabe bethatha befaka kuye bebona ukuthi kuyasebenza yini ikakhulu okufakwa eminweni abakubiza bethi ngama peg ngesilungu

Imitshina eminengi yezibhedlela yandise ukufaka amabili. Lokhu kwenza ukuthi ofuna ukuwasebenzisa anikeze omunye kungabi lodondayo ukuthi uzawuthwala njani.

Imitshina eminengi, loba izinto esisetshenziswa ezibhedlela, zilungiswa petsheya. Zejwayele ukulungiswa ngabelungu ngoba yibo alolwazi oluyabe lusezingeni eliphezulu kakhulu.

Intambo ezinengi zisebenza zifakwe kobo makhalekhukhwini loba kuma khompuyutha lokhu kwenza ukuthi umsebenzi ubelula ngasosonke isikhathi.

Imitshina eminengi esebenza ezibhedlela iyenziwa ngaphetsheya iyabe ilungiswa ngabelungu ngoba yibo bodwa abalolwazi olunengi ngokuthi kumele belungise njani bajwayele ukuyilungisa ikwanise ukuyeluleka

Imitshina eminengi esebenza ezibhedlela iyabe iyenzwe ngomtshiso iyenelisa ukukhipha umlilo ukuthi nxa isisebenza itshise izibungu zonke eziyabe zitholakala lapha esingafunakali khona

Imitshina eminengi esebenza ezibhedlela isebenza ngokuhlukeneyo. Eminye iyabe isebenza ukuhlola abantu ukuthi bagula imikhuhlane enjani, eminye ngeyokukhipha imphumela nxa beyabe sebeqedile ukuhlolwa.

Izinto ezisebenza ezibhedlela zihlukene kakhulu. Kuzinto ezifana lezigelo labongqamu kumele bahlalahlale bafakwe imithi ngoba bayingozi ekuhambiseni imikhuhlane.

Ezibhedlela odokotela labomongikazi balezinto abazisebenzisayo okungafuzanga bazibeke butshapha loba bazibambe kubi. Okuyizinto kwakhona kunjenge ntambo yokuthi bayabe befaka endlebeni belalele isifuba salowo ogulayo.

Imithi etholakala ezibhedlela minengi. lkhona imithi yesintu, ikhona imithi eyenziwa ngabantu abamhlophe, Ikakhulu nxa umuntu equbukile, bejwayele ukuthatha umuthi oyenziwe ngabantu besilungu. Agcobe ukuze abemuhle.

Amabhokisi amanengi ajayele ukutholakala ekhemisi loba ezibhedlela ayabe elombala omhlophe obhalwe ngamabala ayisibhakabhaka lokho kwenza ukuthi obalayo enelise ukuwabona.

Imithi eminengi ihlala isemabhokisini loba emagabheni akufuzange ukuthi lawo mabhokisi adabuke umuntu engakawasebenzisi lawo maphilisi ngoba ajwayele ukutshawa ngumoya ecine engasasebenzi.

Kuqakathekile ukuhamba ukuyahlabisa izinja. Ikakhulu nxa umuntu ehlala lapho okungavalwanga khona Loba okungelagedi ngoba izinja zivame ukuphuma zihambe zilume abantu.

Amafutha amanengi ikakhulu afakwa igabagaba ejwayele ukubaba emzimbeni. Kuqakathekile ukuthi abantu bakhangele amafutha abawathengayo iloba ayabe elemithi yesibhedlela.

Imithi eminengi eyejwayele ukufakwa emambodleleni loba amaphilizi bewafake ebhodleleni, into lezi zimbili zejwayele ukuhamba zonke, ngoba ziyabe zincedisana emzimbeni.

Izibhedlela ezinengi zejwayele ukuba lamajekiseni. Amajekiseni lawa ayadula nxa umuntu kufuze ewathenge. Abanengi bacina bewathola kwezinye indawo kumbe kwamanye amazwe.

Omama abanengi bejwayele ukufihla izkhwama zabo ezemali ngoba eskhathini esinengi bayawomela , isikhwama esifakwe phezu komuthi simhlophe nke umuthi lowu lawo ulegabha elimunyama tshu.

Isigujana somuthi otholakala esibhedlela. Kakufuzanga ongalalwazi athathe anathe. Kumele uhlale ufihlekile, ngoba kuyabe kungumuthi.

Imithi eminengi yejwayeleke ukufakwa emabhokisini. Ibhokisi lelo liyabe libhaliwe isilinganiso sokubana umuntu owunathayo lowu muthi kufuze anathe onganani.

Amapilisi amanengi ajwayele ukufakwa emagabheni akumelanga amagabha lawa atholakale evuliwe loba edlaliswa ngabantwana, ngoba amapilisi ayingozi esikhathini esinengi.

Abezempilakahle bejwayele ukufaka amaphilizi emabhokisini, imithi befake emambhodleleni, lokhu kwenza ukuthi imithi ihlale kuhle ingazange yaba lokutshaywa ngumoya loba ukuwonakala.

Amaphilisi amanengi athengiswa esemagabheni lokhu kwenza ukuthi amaphilisi engaphangisi ukutshaywa ngumoya loba uku expire ngoba ayabe esegabheni elifaneleyo.

Imithi eminengi ithengiswa isezibhodleleni ezimnyama eziyabe zivalwe ngci nxa kungamaphilizi ayabe esemabhokisini amhlophe abhalwe ngamabala ayabe eluhlaza tshoko.

Amaphilisi amanengi ajwayelweyo ukubamhlophe ungabona sebewaphenda kutsho ayabe ebaba kakhulu so bayabe bezama ukubana befake ubunandi betshukela

Imithi yesibhedlela itholakala emakhemisi loba ezitolo ezinkulu loba ezibhedlela. Iyabe ifakwe emagabheni afayo loba emabhokisini.

Amaphilizi amanengi ikakhulu i panado ijwayele ukuthengiswa isemabhokisini ayo amabhokisi lawo kumele abe lombala oyisibhakabhaka nxa ipanado ingekho ebhokisini kutshengisela ukubana ayilunganga .

amaphilisi ahlala esegabheni lawo akufuzanga ukuthi igabha lelo lidlaliswe ngabantwana loba libe livulwa litshiywe likhamisile amaphilisi ayasuke atshaywe ngumoya

Amabhokisi amanengi ejwayeleke ukufakwa khatshana lalapho okulabantwana. Ikakhulu nxa kuyikuthi amaphilisi ayabe ekhonapho ngawomuntu okungamelanga edle ezinye izinto ezihlangene lezinye izinto.

Imithi eminengi ehlala emabhokisini yejwayele ukubhalwa umlayezo ukubana umuthi lowu kufanele unathwe ngabantwana loba abantu abadala. Njalo kuyabe kulesilinganiso phakathi kwebhokisi.

abezibhedlela basebenzisa izinto ezinengi ezehlukeneyo ezinye ziyimithi ezinye zingamaphilisi ngaphandle komuthilowu kumbe amphilisi kuyabe kufanekisiwe isilinganiso sokuthi umuntu kufuze athathe into enganani

Imithi eminengi ezibhedlela iyabe ibhaliwe izilinganiso zokubana umuthi ofakwe phakhathi ungamamilimitha amangaki. Lokhu kwenza ukuthi omongikazi bengadlulisi nxa kufuze bawuhlabe umuntu.

Imithi eminengi ithengiswa emakhemisi. Umuntu engahamba esiyadinga ezitaladeni, ucina ethengiselwe eyinye into ezasuka imenze isimo sakhe singezeleke.

Imithi eminengi itholakala emakhemisi ikakhulu leyi elungiswa ngabantu abamhlophe loba ama... esibabiza ngokuthi ngamakhiwa, ejwayele ukuba yingozi abantwaneni ngoba iyabe ifakwe itshefu.

Imithi eminengi itholakala emakhemisi. Udokotela loba umongikazi kufuze abhalele lowo ofuna ukuyawuthenga kumbe ongezwa kahle. Nxa ungela lelo phetshana abakuthengiseli imithi ekhemisi.

Imithi eminengi isebenza ukufakwa umuntu equbukile iyabe iyeze yaba limthumbu baqeda bayifaka emabhokisini ukuthi ofuna ukuyi sebenzisa eyisenzise lula

Amaphilisi amanengi ahlala esemabhokisini amabhokisi lawo ayabe ebhalwe amabizo amaphilisi ukuthi yiwaphi angkhona lokhu kuqakathekile ngoba wonke owathathayo lowasebenzisayo uzabakwazi ukuthi yiwo na okufanele awanathe

abantwana abanengi bakhalela ukunatha amaphilisi kulokuthi bahlabwe ijekiseni kodwa nxa sekumele bawaginye lawo maphilisi basuka babone engani ukuhlatshwa ijekiseni yikho okungcono

Amaphilisi enziwa ngezihlahla ezehlukeneyo ikakhulu avela phetsheya. Amanye ayabe efakwe ngembala etshiyeneyo. Amanye ayabe emhlophe nke, amanye elombala wethanga amanye njalo eyabe ebomvu gebhu.

Kulezinsuku ezibhedlela into ezinjengamajekiseni azisatholakali ngoba amanzi afakwa phakathi khonaphana, yiwo asuke engabonakali emhlabeni wonke jikelele, sedula lawo majejiseni.

Amaphilisi amanengi ajwayele ukubaba .Iloba ngaze ebengamaphilisi ayabe eyenziwe afakwa lamatshukela .Nxa bewafaka ebhokisini ajayele ukuba litshumi ngoba bayabe bewabalile .

Amagabha amanengi athengiswa amaphilisi okwakha umzimba ayaba elesivalo esifana lephetshana eliyabe libhalwe emzimbeni wegabha. Andise ukuba ngamagabha alombala oyisibhakabhaka.

Abezempilakahle balembala abathanda ukuyisebenzisa ezibhedlela isikhathi sonke ungabona befaka umbala uyabe utshengisa ukuthi uyakhuluma bajayele ukusebenzisa amalembu alombala wesibhakabhaka.

Amaphilisi amanengi ajayele ukufakwa ebhokisini elimhlophe. Lokhu kwenza ukuthi othengisa amaphilisi loba umongikazi ma ewabamba abekwazi ukuthi lawa ngawani. njalo asebenza njani.

Amaphilizi amanengi ahlala esemabhokisini. lkakhulu amabhokisi amhlophe yikho abajwayele ukufaka khona. Lokhu kwenzelwa ukuthi amaphilisi angangcoli, kumbe angatshaywa ngumoya.

Emakhemisi loba ezibhedlela lapho okuthengiswa khona imithi kuyabe kuqoqwe ngendlela efaneleyo. Imithi loba amafutha kumbe amaphilisi kuyafakwa ngokulandelana kwawo.

Ezibhedlela ezinengi bajayele ukuthi nxa umuntu engahambelani lolutho oluthize olungaba njengo kudla loba izihlahla ubizwa kuthiwa ule allergy ngesilungu bayambhalela umuthi ayedinga ekhemisi.

Amafutha amanengi ahlala evaliwe ikakhulu nxa uvela kuyawathenga .Lokhu kwenza ukuthi angaphangisa ukuncibilika yiloba nxa kuyisikhathi sokutshisa.

Inengi labantu liyathanda ukuthi udokotela angamhlabi ijekiseni. Kodwa ambalele umuthi abesephinda ambalela amaphilisi ngoba ucabanga ukuthi lokhu kusebenza masinya.

Amaphilisi amanengi atholakala egabheni kwesinye isikhathi ayabe efakwe phakathi kwebhokisi abalungisa amaphilisi abawafakayo bandise ukuwabala abaphonguwafaka nje.

Ezindlini loba ezibhedlela, kanye lezikolweni kuqakathekile ukuthi kube lephunga elimnandi. Abelungu sebejwayele ukwenza imithi efafazwa emoyeni ukuze kusale indawo yonke inukelela

amaphilisi aluhlaza tshoko ajayele ukubaba lokhukuyenziwa yikuthi umuntu uyabe ewanathe engela manzi amanengi kufanele umutnu aqale adle phambili kokuthi anathe amaphilisi

Amaphilisi ajayele ukuba semabhokisini amafitshane andise ukuba malutshwane phakathi. Ayakhwanisa ukutholakala emane loba emabili ,lokhu kwenzelwa ukuthi ephangise ukusebenza.

Amaphilizi awesihudo ajayele ukufakwa egabheni .Bajayele ukuwafaka abelikhulu lambili .Ukuze umuntu isifo lesi singamuhlaseli ngamandla.

Amaphilisi amanengi ajwayele ukufakwa emabhokisini. Ibhokisi eliyabe libhalwe ngamabala abomvu esikhathini esinengi lijayele ukuba yingozi. Kuqakathekile ukuthi abantwana bengadlalisi lawo mabhokisi ngoba amaphilisi ayabe esele phakathi.

Amaphilisi amanengi ahlala esemabhokisini. Ibhokisi liyabe libhaliwe ngaphandle ngamabala amakhulu ukuthi lithwele wuphi umhlobo wamaphilisi. Kuqakathekile ukuthi umuntu abale.

Amaphilisi amanengi ahlala esemabhokisini. Lokhu kwenza ukuthi amaphilisi engatshaywa ngumoya loba ecine engasasebenzanga ngoba ibhokisi livulekile asuka amaphilisi phakathi aphambaniseka.

Amaphilisi amanengi andise ukufakwa eemabhokisini loba ezigubhini kanye lemagabheni. Lawo maphilisi kuya ngokuthi angumhlobo bani yikho okuwahlukanisa ukuthi azafakwa ngaphi.

Imithi eminengi eyesintwini kodwa elungiswa ngabelungu iyandise ukusebenza ngesikhathi esilutshwane. Ngoba ebantwini abamnyama icina isiba lodlavuzo loba umuntu ecina esiba lamaqubu nxa engananzelelanga.

Amaphilizi amanengi andise ukufakwa ebhokisini. Ibhokisi ngaphandle liyabe libhaliwe ukuthi umuthi wonalowo loba amaphilisi wonalawa asebenza njani ukwenzela ukuthi kusasa umuntu engavuki ekhala ngamaphilisi.

Imithi eminengi ifakwa emabhokisini, iyabe ivele yacofozwa yafakwa khona emtshineni loba ngesilungu esikubiza ngokuthi yikhompuyutha. Lokhu kwenzela ukuthi kungabi khona oyedwa ozabhala okungasikho oyabe engaso mongikazi.

Imithi eminengi ihlala emabhokisini loba emagabheni .Lokhu kuqakathekile ukufaka endaweni zawo ukuthi angatshaywa ngumoya loba acine esengasasebenzanga ngoba etshiswe lilanga.

Ezibhendlela amaphilisi kawasatholakali abantu abanengi bayadubeka ukuthi bewathole ngoba intengo yawo iyabe iphezulu ikakhulu abahlala emaphandleni

Imithi eminengi ithengiswa emakhemisi .Abantu akufuzanga bahambe bayezithengela imithi ezitaladeni ngoba esikhathini esinengi bathenga imithi eyabe isibolile.

Imithi eminengi ijayele ukufakwa emagabheni amaphilisi lawa ayabe ebaliwe esikhathini esinengi bajayele ukufaka amaphilisi ayabe eyisithupha kanye lamanye futhi angakwanisa ukuba litshumi.

Imithi eminengi loba amaphilisi amanengi avela phetsheya kubo united states ajwayele ukubuya esemagabheni lokhu kwenza ukuthi amaphilisi angaphangisi ukutshaywa ngumoya

Ogulayo ubanjiwe ngabesilisa abasebenza kwezempilakahle. Kukhanya inyama lamathambo kuyafutha emzimbeni wakhe. Usezengaselamandla wokuthi akwanise ukuzihambela yedwa.

Ezibhedlela kwejayeleke ukufakwa imifanekiso ebonisa into ezihlukaneyo, ikakhulu eziyabe zitshengisa imikhuhlane yengqondo. Kuyabe kulebhakane elibonisa ukuthi kumele kuyenziweni.

Owesilisa ugqoke ibhatshi uyachasisa ngokubana abantu kufuze beziphathe njani, ikakhulu abafana ababhema imbanje loba izidakamizwa kubenza becine bebulawa zingqondo.

Umuntu engahlalahlala kufuze akhangele umzimba wakhe abone ukuthi akala mafutha amanengi na emzimbeni, nxa kunjalo kuyafuze egijime. Inengi labantu liyathanda ukuziqoqa libonisane ngakho khonokho.

Imithi eminengi esibhedlela isebenza ngendlela ezitshiyeneyo. Ikhona eminye imithi elezivalo ezimnyama, ikhona eminye elezivalo eziyisibhakabhaka. Lokhu kwenza ukuthi ohlatshwayo engaguli kakhulu.

Amajekiseni amanengi ejayelwe ukuhlatshwa abantwana ikakhulu nxa besesebancane, bevikelwa emikhuhlaneni eyabe izababamba asebekhulile njengemikhuhlane enjengabo pholiyo.

Umntwana ongumfana ongabe eleminyaka emithathu, utshengiswa idada elingudoli ngomunye wakhe, lokhu kumenza abobotheke ngoba kalesabi.

Izinto ezinengi ezisetshenziwa ngomongikazi loba abezempilakahle zijwayele ukuhlalela ezibhedlela. Imibheda yang'khona iyabe iyimibheda evuma ukutshibilika loba ukulala hayi ioba yisiphi isikhathi.

Amajekiseni amanengi andiswe ukuhlatshwa ngodokotela hayi omongikazi. Lokhu kubangelwa yikuthi imithi eyabe ifakwe khonapho isebenza ngendlela ezitshiyeneyo eminye iyingozi.

Umntwana omncinyane ubanjwe ngumongikazi ufitizela ikhanda lakhe phansi ngoba elezikhwelimimba lokhu kwenza umntwana eyesabe nxa ebona omongikazi

Owesifazana ongumbalisi uhamba labantwabakhe abafundisayo. Ubambe izandla njalo ugqoke kuhle, ufake lamacici, ezandleni wafaka amangqongqo akhe.

Abesifazana bayathanda ukukhulisa abantwana. Umama ugqoke ubucwazi bakhe , ufake amacici akhe amahle. Ezandleni waphinda wafaka lamangqongqo akhe.

Amanzi ayimpilo njalo impilo layo ifuna amanzi. Umntwana ongumfana ogqoke iyembe eyisibhakabhaka uyageza izandla empompini. Lokhu kutshengisela ukuthi umfana akayithandi ingcekeza.

Umntwana omncane ugqoke isikipa esilombala oyisibhakabhaka, uyisidudla kodwa ukhanya elamabalabala lamatshatha okutshengisa ukuthi kukhona okungekho kuhle emzimbeni.

Umama obomvu loba omhlophe ebusweni ubelethile abantwana bakhe abanga maphahla uhlezi labo ukhanya engumunti othabile ngoba kuyisibusiso ukuba labantwana nxa ungumuntu wesifazana.

Omongokazi abasakhulayo abafundela ukuba ngomongikazi bagqoke amayunifomu abo alombala oyisibhakabhaka enyaweni bagqoke izicathulo ezifananayo ezimhlophe nke.

Abesifazana labesilisa bahlangene lapho okufundiselwa khona imisebenzi yezandla. Bagqoke izigqoko zabo ezifanayo ezilombala ofana lesibhakabhaka.

Owesifazana ukhangela abantwana bakhe abahlezi ezitulweni, uyabakhangela ukubana bengabe begula uhlupho luphi lwangkhona ngoba yena uhlala ehamba esibhedlela njalo akala ndaba loba abantwana bakhe begula.

Udokotela ugqoke ibhatshi lakhe elimhlophe nke uhlola unkazana omncane amehlo. Unkazana laye ubuye lenwele ezinkulu esezifakwe zathinta emtshineni okuzacina kuphazamisa imitshina.

Odokodela lomongikazi bayancedisana emsebenzini yabo ngasosonke isikhathi ikakhulu nxa umuntu wang' khona ogulayo egula umsebenzi othile kuqakathekile ukuthi bamhlabe amajekiseni

Omongikazi loba odokotela bagqoke impahla zabo eziluhlaza tshoko. Bathwele lama lephuthophu abatshengisa ukubana kumele benzeni ngasiphi isikhathi. Bagqoke lamangilazi abancedisa ukubona.

Abezempilakahle bayathanda ukusebenza bezigqokise izigqoko zabo zokuziviikela ukubana bengangenwa yimikhuhlane loba okunye okuyabe kungaqedakali, lokhu kwenza ukuthi behlale impilo zabo zingekho engozini.

Umongikazi ugqoke ibhatshi lakhe elimhlophe nke, uphakathi kwesibhedlela lemitshina yakhe, bayabonisana lesoka elimhlophe nke.

Abezempilakahle bayakuthanda ukuthi umuntu ogulayo bemtshiye yedwa ukuze angatheleli abanye abagulayo abangaguliyo umkhuhlane. Bayabe bemfake intanjana ezandleni.

Odokotela loba ubaba wezemphilakahle, ogqoke ibhatshi elimhlophe nke. Uyalungisa imibheda yakhe ukuze ibize lo okumele amulalise khonapho phakathi.

Abanengi abasebenzela abezempilakahle bahlala begqoke izingubo ezimhlophe nke. Lokhu kuqakathekile ngoba abatholi imikhuhlane, ikakhulu nxa begqoke into ezivala izandla, ubuso, kanye lekhanda

Umongikazi ugqoke isigqoko esimhlophe nke ibhatshi lakhe liwatshiwe latshena ezandleni ugqoke amakilavisi ayiwo avikela umkhuhlane nxa ebamba izigulani.

Abantwana abagulayo bandise ukuhamba labonina esibhedlela umongikazi ugqoke ibhatshi elimhlophe nke uyakhangela ukuthi umama lo kungani engakamanga inwele zakhe.

Abantwana abancinyane bayathanda ukuvakatshela esibhedlela kusuke kube luhlupho kuphela nxa sekumele behlatshwe amajekiseni ngoba abathandi khonokhu loba ukunatha amaphilisi

Amaphilisi amanengi andise ukuhlala ebhokisini .Ibhokisi lelo ngaphandle liyabe libhalwe ngamabala amnyama loba alombala oyisibhakabhaka. Kuyabe kufanekisiwe ukuthi ngamaphilisi ani.

Emakhemisi amanengi kwejayeleke ukutholakala imithi yonke eyabe ifunakala umuntu engahamba esibhedlela bandise ukumbhalela imithi okufanele ayeyidinga lapho.

Umntwana ongumfana uhlatshwa ijekiseni ngumongikazi unina uyabobotheka ngoba ubona umntwana wakhe engakhali okutshengisa ukuthi le yinto enhle

Ibhakane elikhulu lakhiwe lafakwa phezulu kakhulu emqongeni okokuthi seliduze lokufikela esihlahleni, libhaliwe ngamabala alombala oyisibhakabhaka.

Amaphilisi amanengi ekhemisi ahlala esemabhokisini ,amabhokisi lawo ayabe ebhaliwe isilinganiso sokubana umuntu mele enathe amangaki ngasiphi isikhathi njalo nxa eseqede ukudla.

Izimota ezinengi zihlala zihamba labantu abangamadoda. Kuyabe kufuze umuntu wakhona abelephepha lokutshayela ngoba izingozi sezivamile kulezinsuku. Ikakhulu emoteni ezinkulu ziyakutuka.

Amaphilisi amanengi ahlala esemabhokisini. Lawo mabhokisi akufuzanga edlaliswe ngabantwana loba avuleke ngoba esikhathi esinengi amaphilisi ajayele ukutshaywa ngumoya ecine engasasebenzi kuhle

Emakhemisi amanengi ikakhulu aphandle kwamazwe ayabe emakhulu kakhulu okokuthi amabhasi ayenelisa ukufikela khonapho loba izimota ziyenelisa ukungena phakathi.

Emakhemisi amanengi bayafaka izitina bezilayinise kahle bafake lesamende. Lokhu kwenzela ukuthi kungabi lenhlabathi ukuze uthuli lungasukumi lungena phakathi.

Emakhemisi amanengi kujayele ukufakwa izitina phandle bazigandele. Lokhu kwenzelwa ukuthi kungangcoli njalo kungagcwali inhlabathi ngoba uthuli akufanelanga lungene emaphilisini.

Amaphilisi amanengi ahlala emabhokisini ayabe efanekisiwe ukuthi kumele anathwe njani. Bajayele ukuwafaka ebhokisini alombala omhlophe, omunye uyakwanisa ukuba ngumbala oyisibhakabhaka loba olithanga.

Amaphilisi amanengi loba imithi ejayele ukufakwa emabhokisini kuyandise ukutholakala isincibilikile phakathi. Lokhu kwenza othengayo andise ukufaka lapho okulomqando khona.

Emakhemisi amanengi izigulane azihambi ngoba ziyadonda ukukhipha imali yokuthenga amaphilisi .Nxa umuntu egula akufuzanga awomele ngoba uyacina esifa engananzelelanga .

Emakhemesi amanengi kwejayele ukuthi ngaphandle kube lezimota eziyabe zimile lezi esikhathini esinengi ngezijwayele ukuthwala imithi ethengiswa khonapho emakhemisi, amabhilidi akhona lawo ajwayele ukuba made kwesinye isikhathi.

Ezibhedlela ezinkulu loba emakhemisi ngaphezulu kuyabe kubhaliwe ngamabala amakhulu ukuthi famasi ngesilungu lokhu kwenzelwa othutshayo ukuthi abekwazi ukuthi uyangena ngaphi.

Imithi eminengi labo amaphilisi amanengi esibhedlela loba emakhemesi ajayele ukufakwa emabhokisini lokhu kwenzelwa umuthi ungaphangisi utshaywe ngumoya uvcine ungasasebenzanga.

Amabhokisi amanengi ahlala evaliwe ngcii nxa kuyikuthi alamapills lokhu kwenza ukuthi umuthi loba amapills aphakathi engatshaywa ngumoya nxa senatha engena emzimbeni

Amaphilisi amanengi ahlala esemabhokisini .Eskhathini esinengi bajayelu kuthi amaphilisi lawa bawafake emabhokisini alombala oyisibhakabhaka loba obomvu . Lokhu kwenzelwa ukuthi bakwanise ukuwehlukanisa.

Imithi eminengi ethengiswa ema khemisi iyabe iyehlukene . Eminye iyabe iphakhathi kwama bhokisi, amabhokisi la akufuzanga avulwe ngoba sengayenza amaphilisi egcine asonakala.

Imota yokuthwala izigulane yejwayele ukugujima kakhulu ngesiqubu esingafanelanga ukuthi umuntu agijime ngaso .Lokhu kuyabe Kutshengisela ukuthi impilo yomuntu isengozini.

Emakhemisi amanengi kwejwayeleke ukungatholakali inhlabathi. Bayafaka izitina behlanganise lesamende. Lokhu kwenza ukuthi uthuli lubelulutshwana.

Emakhemesi amanengi kujayele ukuhlala kuphithizela lokhu kubonisa ukuthi uzulu wonke jikelele usegula akusela muntu osehlezi kahle khathesi.

Izitina ezinengi ezifakwa ngaphansi, ziyabe zigandelwe yisamende. Lokhu kwenza ukuthi emakhemisi kungabi lenhlabathi etholakalayo ukuze kungabi lothuli.

Abezempilakahle bathwele amabala amakhulu lamabhakane ngoba besenza umkhankaso owezempilakahle. Lokhu kwenza umuntu wonke abekwazi ukuthi umkhuhlane osegudwini yiwuphi wang'khona.

Emikhankasweni eminengi abantu bahamba begijima loba behambe ngobunengi babo. Lokhu kwenziwa yikubana abantu bayathanda ukufunda izinto ezinengi njalo ulwazi luqakathekile ebantwini abamnyama.

Abanengi abantu bayathanda ukwenza umkhankaso, ikakhulu kungaba lomdlavuzo oyabe usuphumile bayahamba begijima betshengisa ngombala obomvu gebhu ukubana isimo sibi.

Umongikazi ugqoke ibhatshi lakhe elimhlophe nke. Uhamba emphakathini ukuyayenza umkhankaso wakhe .Ukhanya ehlola ubaba oletha isandla ukuthi abekwazi ukuthi engabe elomkhuhlane na.

Abafundi abafundela izifundo zokukhangela abantu emphakathini bajayele ukwenza imkhankaso ngokwezempilakahle ukuthi batshele abantu ukuthi kumele baphile njani.

Emnkankasweni eminengi eyenzakala ebantwini abayabe bekhona loba kumphakathi, ijwawele ukuba ngoyokudobha amaphepha. Lokhu kwenziwa ngoba indawo ehlanzelileyo iyafunakala ngaso sonke iskhathi.

Abafana bagqoke izigqoko ezimhlophe ezabomongikazi lamankazana bagqoke amabhatshi amhlophe nke balungiselela ukuthi behlole abantu abagulayo.

Omongikazi balezi insuku labodokotela sebethanda ukwenza umkhankaso emphakathini. Nxa beyabe besenza lokho umlayezo wezempilakahle uphangisa ufike ebantwini.

Abantwana besikolo bagqoke amayunifomu amahle iziketi lamayembe amhlophe. Bathwele iphetshana elibhaliweyo ukuthi bayavunyelwa ukuhanjwa ukuyaphosa lapho abantu abazithokozisa khona.

Umama uphethe ingane yakhe, uyithwele ngesandla okutshengisa ukubana usanda kubeletha. Abaseceleni kwakhe bamphathele amanzi atshisayo ngebhakede, elilombala oyisibhakabhaka.

Umongikazi ukhangele isigulane sakhe ugqoke impahla zakhe ezinhle ezilombala oyisibhaka bhaka endlebeni waphinda wafaka amacici alengayo.

Omama abanengi bayathanda ukukhankasa ikakhulu emphakathini. Bayathanda njalo ukuvikelwa ngoba abantu besilisa babesebejayele ukubamba omama iganyavu.

Abezempilakahle abangcedisa omama ukuba bengazali kakhulu bayathanda ukubahlaba imithi eyabe isenza ukuthi bevikeleke ekubeni labantwana abanengi njengoba umumo welizwe uyabe umubi

Abesilisa loba abesifazana bajayele ukufundisa ngezokuzalisa, kumbe ezokuzalana. Lokhu kwenza abantu bahlale bekwazi ukuthi benze waphi amaqhinga ukuze bangazali kakhulu.

Ezibhedlela omama abakhuthazwa ukuthi babe labantwana abanengi, batshengiswa ukuthi kumele baziphathe njani, bathathu bagqoke izikipa ezimhlophe nke, kanye lamalenjana abawafake ebusweni.

Ibhakane elibonakalayo ngaphezulu umuntu engafika esbhedlela liyabe libomvu gebhu, libhalwe ngamabala amhlophe nke. Lokhu kwenza obalayo enelise ukuthola umlayezo walokho okuyabe kubhaliwe.

Udokotela ogqoke isigqoko sakhe esimhlophe nke, kukhona olimeleyo unyawo uzama ukumelapha ukuthi unyawo lolu luqine njalo luphole lungacini luqunywa.

Kuqakathekile ukunatha amanzi amanengi ngoba nxa kutshisa umuntu engelamanzi emzimbeni loba igazi usuka abe leziyezi acine esequleka kumbe acine engasaboni lemehlweni.

Abezempilakahle abasebenza ngezemidlalo ,bejwayele ukufaka ibhakane labo eliyabe lilombala oyisibhakabhaka. Lelo bhakani liyabe litshengisa ukuthi abantu kumele bathole yiphi imijovo.

Udokotela ugqoke ibhatshi lakhe elimhlophe nke, oseceleni kwakhe uhlezi esitulweni lapho afake khona unyawo ngoba efuna ukwelatshwa.

Abantu besifazana kakumelanga behlalehlale bengatshovatshovi imizimba. Lokhu kufanele bekwenze ukuze bengakhuluphali, njengoba bengezeleleka amafutha nsuku ngansuku.

Umongikazi ugqoke isigqoko esilombala oyisibhakabhaka ungowesifazane , umile lesigulane asifundisa sitotobe ngoba amathambo ebesewomile kumbe ukubanjwa yinkantsho

Abadlali bebhola loba abagijimayo bahlale bethanda ukuyeqayeqa okukwenza imizimba yabo isale ingela mashi izifo

Inengi labantu elihlala emadolobheni sebehlala bethwele omakhalekhukhwini abakhulu ababiza ngesilungu bethi ngamatablet. Lokhu kubenza behlale bekwazi lonke ulwazi abayabe belifuna.

Imitshina eminengi eyezibhedlela isebenza izinto ezehlukeneyo. Eminye iyabe ifakwa phakathi kwabantu abagulayo eminye ngomakhalekhukhwini bokusebenzisa ukubhala okunye ngamangilazi okukhangela izigulane.

Izigelo loba izinto ezisetshenziswa ezibhedlela ziphucukile kulezi nsuku, zonke ziyenza zifakiwe kubo makhalekhukhwini ukwenzela ukuthi ulwazi abayabe beluthole emuntwini belugcine ngaso sonke iskhathi.

Umongikazi oyinkazana esakhulayo ugqoke izigqoko zakhe zomsebenzi ezilombala oyisibhakabhaka. Ebusweni ufaka ilenjana elimvikela emikhuhlaneni ehamba ngomoya.

Imfundo iyilifa kuwonke umuntu, kulezinsuku kuqakathekile ukuthi umuntu abe fundile ngoba nxa ungela sikolo, impilo isuke ibe nzima. Kulezi nsuku sokusetshenziswa akhompuyutha wona.

Insizwa emnyama elenwele ezimnyama tshu iyatobeza kumakhala ekhukhwini wayo omkhulu. Iyatshengisa ukuthi hayi iqeqetshile kwezemfundo.

Imitshina eminengi yezibhedlela isebenza ngomakhalekhukhwini. Kulezinsuku ezibhedlela sebephucukile, yonke imikhuhlane bayakhona ukuyi gugula bethole ukuthi yini.

Abezempilakahle kulezinsuku bayathanda ukusebenzisa umakhalekhukhwini loba ukulandela okwenziwa lezinsuku okuthiwa ngesilungu yi 'technology', lokhu kwenza umsebenzi wabo uhambe masinya.

Abezempilakahle kulezinsuku sebethanda ukusebenzisa esikubiza ngesilungu sithi yitechnology. Lokhu kubenza ukuthi behlale belolwazi njalo bengathwalinzima ngemfundo loba impucuko.

Umongikazi uyathanda ukusebenza ekhangela isikhathi njalo kulezinsuku basebenza befona bebonana ngobuso loba ngemizimba lokhu kwenza ukuthi umsebenzi wabo ubelula.

Imitshina eminengi esibhedlela nxa belungisa bajayele ukuyifaka phambi komuntu ogulayo .Nxa elele iyabe isemakhanda ukuze ibe imkhangela ukuthi usegula okunganani .

Abetechnology yalezi insuku bejwayele ukusebenzisa amafoni amakhulu. Baphinde bakuthathe lokhu, bayefundisa ngakho esibhedlela. Ikakhulu, omongikazi. Ukuze bangathwali nzima, ngokubhala phansi.

Izihlahla ezinengi ezejwayele ukusetshenziswa njengomuthi wesintu zitholakala egangeni. Ziyabe ziluhlaza tshoko. Nxa umuntu esiyaqunta lawo mahlamvu kufuze ananzelele ngoba lezinyoka ziyatholakala khonapho.

Imithi eminengi yesintu, yethola ijayele ukutholakala esidakeni. Iyahluma abadala bahambe khonangale lesancele bayegeca, ukuzi benathise abantu abesilisa ababulwa ngamaqolo.

Imithi yesintu eminengi ikhiwa ezihlahleni, isebenza izinto ezitshiyeneyo. Emadodeni yandise ukulapha iqolo ngoba abantu besilisa bayashesha balimali iqolo ngoba besebenza kakhulu.

Amaluba amanengi ahlala ethelelwa ajayele ukuba luhlaza tshoko. Umuntu engekela ukuwathelela ayatsha aphenduke umbala walo ucine usiba lithanga okutshengisela ukuthi ayabe esezwile.

Imithi eminengi yesintu yejwayele ukulinywa lapho okulesidaka khona. Lokhu kwenzelwa ukuthi iphume ivuthiwe njalo ihlabusa. Izinyanga zejwayele ukuhamba ukuyagebha leso shlahla.

Esidakeni kulapho okufuze abantu balime khona izinto ezehlukeneyo. Ungalima esidakeni, esikhathini esinengi, kujayele ukuyahluma, njalo izinto zakhona ziyabe zidouble.

Izihlahla eziluhlaza tshoko, zitholakala eceleni komfula kumbe lapho okugelezela khona amanzi. Abantu bayahamba beyegeca lezo zihlahla loba amaluba bewasenzise into ezehlukeneyo.

Imithi yesintu eminengi ejwayele ukuba luhlaza tshoko. Itholakala esifuleni loba eceleni komfula kuyamele umuntu ehambe lesancele ukuyageca.

Izihlahla eziluhlaza tshoko zithanda ukudliwa yizinanakazana ezinjengama bhombo loba intethe lokhu kwenza ukuthi lezo zinanakazana zinganathi amanzi ngoba isikhathi esinengi utshani buyabe bulamanzi.

Imithi eminengi ihlala emagabheni. Lokhu kwenza ukuthi amaphilizi amanengi esikhathini engawonakali. Lelo gabha labe libhaliwe ngesilinganiso ukuthi umuntu kufanele anathe ngaki, ngasiphi isikhathi njalo amaphilizi awanathayo yiwaphi ang'khona.

Imithi yesintu eminingi iyejwayele ukwenziwa ngezihlahla, bese inikezwa abafundela ukwenza imithi eyabe ihlangene, leyabi vela ebalungwini loba ezikhiweni okwenza beyigxoba gxobanise besebeyifaka emagabheni.

Abantu abanengi bayathanda ukusebenzisa imithi yesintu. Ikhona eminye eyabe ubaba gamu ,ngoba iyabe isetshenziswe ngesihlahla secena loba isihaqa. Icena lona abalibiza ngesilungu bethi yi Aloe.

Izihlahla zeganga ziyingozi. Ikakhulu izihlahla eziluhlaza tshoko!! Lokhu kwenziwa ngoba abanengi sebejayele ukunatha izihlahla abangazaziyo. Becine bequbuka , loba ukuvuvuka ulimi.

Imithi yesintu yenziwa ngezihlahla ezehlukeneyo. Ziyawonyiswa lezo zihlahla loba amahlamvu loba impande eziyabe zisebenze khonapho zicine zitshintsha umbala zibe mnyama tshu.

Imithi yesintu itholakala egangeni, ikakhulu lapho okuduze khona lomfula. Kuyabe kukhona izihlahla loba utshani obuyabe buluhlaza tshoko. Lokhu kuyancedisa kakhulu ikakhulu nxa umuntu ebulawa liqolo.

Imithi yesintu yejwayele ukutholakala endaweni ezitshiyeneyo. Njalo amazwe lamazwe alesihlahla asiqakathekisayo. Akufuzanga imithi leyi ihlangane ngoba isuka ibeyitshefu.

Imithi eminengi yesintu yejwayele ukuba zimpande. Ziyathathwa lezompande zifakwe emanzini. Umsobho wangkhona unikezwe abantu besilisa. Bayathanda ukuwunatha ngoba uqinisa iqolo.

Imithi eminengi esebenza ukulapha abantu ihlala emambodleleni. Imbodlela leyo iyabe ivaliwe ngci okokuthi umntwana omncinyane akenelisi ukuvula.

Imithi yesintu iyenziwa ngezinto ezihlukeneyo, Abanye bayilungisa ngemithi eyabe ivela phetsheya kwamazwe. Abanye bayahamba beye zigecela amaluba aluhlaza tshoko besebelungisa.

Imithi eminengi yesintu iyabe isuka khatshana iyalungiswa ivela emahlamvini. Angawonyiswa amahlamvu lawa ayasuka futhi ayenziwe umuthi besebecina bewawomisa ngemitshina kube ngamaphilisi.

Ukudla okunengi okuphekwa ngabantu besintu bakwenza bengafaki okwesilungwini. Kuyaqinisa amathambo njalo kwenza umuntu engagulaguli isikhathi sonke.

Imithi eminingi eyabe ifakwe ithunjwini iyandise ukuba ngumuthi osebenza nxa umuntu ehaqazekile loba elento emhluphayo uyangise ukufaka leyomithi.

Imithi yesintu elungiswa ngabantu loba abantu abayabebeyithenga phetsheya kodwa ivela ebantwini abamnyama yandise ukuba ngamafutha atshintsha umbala womuntu.

Izihlahla ezinengi ziyabe ziluhlaza tshoko isikhathi esinengi abantu balima izinto lezi besenzela ukuthi bebemithi yokunatha

Amaphilisi amanengi awenqondo atholakala ezitolo lokhu kwenza abantu bengathandi ukuwathengisela umuntu engela ncwadi evela kudokotela ngoba kusuka kube yingozi kakhulu

Amaphilisi ayimpilo esikhathini esinengi ikakhulu nxa umuntu eyabe ewabhalelwe ngudokotela ngoba uyabe esebona ukuthi kukhona okushotayo emzimbeni ikakhulu lawa awengqondo akufuzanga umuntu ayeqe ukuwanatha.

Imithi eminengi yenziwa ngezihlahla loba amaluba aluhlaza tshoko! Ayakhiwa egangeni, ebesegigwa, echaywe. Awonyiswe. Abesenikwa abantu besilisa.

Imithi eminengi yesintu itholakala lapho okulesidaka khona, ikakhulu impande zangkhona loba amahlamvu, kuyasebenza kakhulu. Abesilisa bandise ukunatha leyomithi beqinisa amaqolo.

Isihlahla esinjenge gwaba sikhula sibe sincane nxa sisanda kuphuma kunina. Singahlutshwa kumbe siquntwe kunina siyakhula sibe sikhulu kakhulu okumangalisayo

Imithi yesintu eminengi iyejwayele ukuba luhlaza tshoko. Itholaka egangeni kumbe lapho okulamanzi kakhulu, ikakhulu emfuleni. Amaluba ang'khona andise ukudliwa zinyoka loba inyoni.

Ichena loba igabagaba yisihlahla esiqakathekileyo kakhulu ikakhulu ebantwini abamnyama. Siyelapha izilonda, siyelapha izifo zonke kanye lenkukhwini siyancedisa.

Imithi yesintu yejwale ukusetshenziswa ngabantu abadala. Bayabe besikha amakhwane loba amahlamvu ezihlahla ezithile, ikakhulu amahlamvu angkhona nxa eluhlaza tshoko.

Imithi eminengi yesintu yejwayele ukugigwa icholwe ibe siyenza imithi. Iyabe ithethwe egangeni isuka ibe yizihlahla ezinengi eziyabe sezihlangahlanganisiwe.

Imithi yesintu ejayele ukuba luhlaza tshoko, esikhathini esinengi iyahamba iyekhiwa ikakhulu nxa kungamahlamvu asebenza ukuthi umuntu afuthe iyafakwa egabheni elimnyama

izihlahla ezinengi eziluhlaza tshoko zandise ukutholaka eceleni kwesifula abafuna ukuyenza imithi bayazithatha lezo zihlahla baziqunte besebezi natha

Abantu abanengi abahlala emadolobheni bayaqakathekisa ukuyakha umzimba. Bayathanda ukudla izinto ezinjengamathanga kanye lama carrots. Lokhu kwenza ukuthi imzimba yabo ihlale iqinile.

Imithi yesintu eminengi itholakala egangeni, iyabe iluhlaza tshoko. Esikhathini esinengi kuyabe kumele uyidinge emfuleni yikho ukuthi uhlangane layo leyomithi

Imithi yesintu loba izihlahla zesintu zejwayele ukukhiwa eceleni komfula ngesikhathi lapho okuyabe kumanzi khona. Ziyabe ziluhlaza tshoko.

Izihlahla zesintu loba amaluba esintu kwejayele ukutholakala eceleni komfula .Kuyabe kuluhlaza tshoko .Lokhu akufuzanga umuntu akudle loba aphombu kukubamba nxa engakwazi .